ñëw ci tuuti
waaw loolu dinaa si sawar wax man comme ni ko Assane waxee léegi jaar na fi nga xamante ne fa lañ jaar ba sos CREC départ ci ay kees de base ndax boobu temps xam nañu ni baykat yi ñu doonoon danoo soxla bor te bor yi mënuñ mënuñu ko jëlee ci banques classiques yi ndax jógee fii ba Thiès la boo demee li lay fekk ci wàllu ay dossiers <hesitation> yëpp dafa xaw a bare attanuñu ko nu xalaat ne est ce que dunu crée sunu système mu bopp mu jar ñu ñu wut ay ndam yóbbu leen Mali wut ay ndaw yóbbu leen burkina Faso pour ñu xool li ñoom la ñuy def ci wàllu épargne crédit bi ñu dikkee ba restitué la ñu jàng foofa ñu xool nag nan la ñu ko mën dëppalee ak sunu nekkin ñun mu nekk système boo xam ne système mu UGPM la purement loolu yàlla dogal na ñu commencé foofu ay kees de base yoo xam ne groupement bu nekk yaay woote par benn bés seet li nga xamante ni jàpp na ci kenn ku ne mu cotisé ko ngeen cotisé ko par weer di ci leblante ay bor yu ndaw ndawaan nga recommencé di ci dem ba tabarka ba egg na foo xam ne fu ñu ko doon séentoo waaye ñu dem ba ci législation bi àgg ci wax ni

ndax nee na ay reconnaissance juridique la ñu amoon <hesitation> ñu def état financier yi ñi ci deful mujj bari lool parce que lu mot 40 kees yoo xam ne chaque année ñu defal leen ko ñu mujj nag crée benn mutuelle ba nga xamante ni moo regroupé mboolem kees yooyu

loolu li mu ko waxee nii ci fin 99 yoo xam dañoo xëy rek dégg 20000 loolu itam yàlla defal na ci noonu la ñu ko organisé woon mu nekk kuréel go nga xamante ni comme kuréel yëpp dafa am assemblée générale dafa am comité <hesitation> de surveillance comité déedéet

am comité surveillance loolu ay kuréel la yoo xam ni nag ci biir kuréel gi

tëral nañu ci biir politique de crédit tëral ci biir projet d' épargne ndax comme ñun dañuy def épargne crédit foog ñu wax ku bokk ku bokk ci wàllu crédit nan lay jotee crédit tout ça waxtaan nañ ci bu dee épargne dañuy waxaat ne au moins lu mu néew néew

loolu dañu wax noonu la demee ci wàllu épargne bi bu dee membre bu dee personne physique bu dee personne morale 2000 la au moins par weer bu fekkee ne ci wàllu politique <hesitation> d' épargne de crédit bi la ki ñëw bindu si dañuy nangu ab bokkam kooku bu fekkee dafa bëgg crédit dañuy wax ne du ñëw rek daal di jël bor contrairement ak yeneen banques yi ñoom da ngay ñëw ñu toog mettre la en observation pendant 3 mois est ce que bi nga nekkee ci biir 3 mois yi yaa ngi am fulay cotisé sa épargne :gra ak ni nga war a épargné rënd denc bu fekkee demeewul noonu ba xam ne ñetti weer yi mot na ñu mën laa accordé crédit mais bu bu crédit boobu tamit nekk crédit boo xamante ni day essayé ba xam nit ki ndax jub na wala jubul dañu lay jox 50000 du ëpp 100000 su kooka amee bu fekkente ni gis nañ que mu ngi liggéey mën naa dem a dem a dem ba tey ñoo ko commencé woon si 50000 yi am na si ñu am 1000000 yu tegal par mois parce que dangay gis ni serieux na ci wàllu liggéey bi yokkal ma gis ni noonu la noonu la mbir mi doxee ci wàll boobu buñ dee xalaat ni

xam nga da ngay dem banque ba ñu jox la crédit indil la yi nga xam ne yëpp Assane wax na ko si wàllu ay garanti pare tagal la tegal la interet bu diis loolu moo taxoon ñun ñu sos crée CREC bi ndax xam nañ ni loolu ñun attanuñu ko waaye bi ñu demee tamit ci biir loolu dañuy génne yoo xam ni dañu koy tegal 1 pour 1.5 par mois nga xamante ne su jëlee bor juróomi weer jël 100000F 7000 la ciy teg loolu je crois que ci wàllu ci wàllu li ñuy doxalee wute na un peu ak li nga xamante ne noonu la ba banque classique yi di doxalee te ñoom boo fekkente ne amul retard de paiement day yo parce que ñun defoon nañu ko si suñu wàllu QM moo di waxoon nañ ni képp ku war a fay si bor bu waxtu ba jotee te fay si woo dañ lay may ab delai des jours yu ci topp yëpp boo fay see mel na ni di fay si nga à temps soo demee ba delai bi mot te fau si woo ñu commencé pression sociale ci say waay ci say ci say jegeñaale bor boo xam ne war naa waroon naa fay * bor sangam fay see gul bëgguñu nag crée ay jafe -jafe sunu diggante ak moom waxtaan ak ñoom su ko defee suñu waxtaanee ak ñoom ñu fexe nu ñu mën a fexee ba crédit bi ñu soldé ko buén demee ba loolu të dañuy yóbbu affaire bi à la à la gendarmerie waaye bañ ko sosee ba léegi nag yóbboogunu kenn moo tax li nga wax ne code social bi danu koo nampee ci UGPM ndax UGPM mooy bras mooy CREC mooy bras financier wu UGPM te si wàllu social rek la ñuy doxal moo tax jafe na ci ñun nga yóbbu kenn yóbbu nit yi gendarmerie dinañ topp ci yow di wax ak yow di wax ak yow ba nga soldé sa sa sa ba sa crédit si anam yi nga xam ne lu ko war a noonu la waree je crois kon niveau boobu gis nañ ni CREC tamit mu ngi ciy liggéey liggéey bu am a am solo côté boobu ndax ki nga jàpp xas ko ba yóbbu ko gendarmerie rek jafe-jafeeti nga gisaat nga gisante ak moom ëllëg loolu lépp di nga ko évité waale comme njaboot gi yëpp njabootu UGPM la moo tax ñu xalaat rek ni volet sociale boobu il faut que ñu jéem si joué waale en même temps

waaw <hesitation> xam nga projet tekki jigéen yàlla dafa dogaloon [pif] dañoo amoon benn séminaire boo xam ni dañu faa nekkoon ñu woo <noise> énoo ngi ko jaareewoon nag si suénuy yeneen <hesitation> naattango Fapal une fédération d' associtaion paysane de la région de Louga léegi nag ñu ne ne ñoom énu wax leen kan**** après ñoom ñu fexe ba ñu ñëw épargne bi ñu defoon biir * waaw ca la ñu nekk noonu mooy lu yàlla dogal nag en tout cas amul woon benn kii pour di dialogué ak ñoom ak a wax

pour ñu xam ne ay jigéen rek ñu ngi liggéey comme ay góor a fi nekk ak ay ñii itam ay jigéen lañu yaakaar naa <hesitation> doxalin bu refet

yaakaar naa mbir mi war naa mën a yemb lii moo indi relation <hesitation> projet boobu ak ak ak UGPM

gis nañ seen jigéen ñi vraiment ni ñu ci nekkee moo tax vraiment biñ ñu tallalee loxo itam ñunit ñu daal di tallal leen loxo <hesitation> liggéey bu ñu mën a dugg gis nañ ni li nga xam ne si moom la CREC di def <hesitation> baax na trop wante jigéen yi tamit ñoom tamit ñu gën leen jàppale ndax loolu itam da cee am solo ku jàppale jigéen jàppale nga kër ku jàppale jigéen jàppale nga askaw wi te loolu ñun toujours dañu koy proné nekkuñu fi di wax naan jigéenu kese dugg na fii génn na fii waaye dañuy wax ni jigéen ku ko jàppale kër nga jàppale jigéen ñi si kër la nekk lépp lu muy am ci kër gi la ko jëmee boo ko jàppalee jàppale nga kër gi jàppale nga askn wi lii mooy sama vraiment sunu sunu jokkaloo

waaw defe naa ni <coughs> bu ñuy xool suñu gox bii gox bu bu vulnérable la ci fànn yëpp loolu da koy tax tamit mu bëri ay jafe-jafe jafe-jafe boo dugg rek bu saafarawoo wala nga gis buntu saafara rek boo demee tuuti mu dellu si waat di ñëwaat loolu mooy ay jefe-jafe yoo xamante ni duñ koy tukkee te tey ñi nga xamante ni ñoo gën a taxaw ci nit ñi mooy fexe ba nit ñi aaru ci wàllu dund loolu UGPM daf ci liggéey lu baree bari bari di ci sensibilisé ndax liggéey bi li ciy jiitu mooy xamal nit ñi

ñu koy jëf ci sa wçllu liggéey ci mbay mi

mooy di lekk li ngay bay di bay li ngay lekk waaye di liggéey tamit di bañ a yàq loolu mooy lu nga xam philosophie boo xam ni UGPM daf koy wax saa su ne ndax

te bala ngaa mën a mën a mën a def dara da ngaa am dund ba pare kon foofu moom jafe-jafe la boo xamante ni UGPM mu ngi ciy def ay jéego gox bi dafa doon gox boo xamante ni dafa vulnérable ci wàllu ressource naturelle wala ressource yoo xamante ni koomu fi day day day mën nga ko fee saxal ba tax na loolu problème bu mag a mag la boo xam ne ni mu ngi fi nekk magré que jéego yiñ ci def ba léegi ñu ngi wéy di ci xalaat di ci liggéey di waxtaan ak nit ñi pour que ñu xoolyan changement de comportement ak yan comportement yu bees la ñu war a adopté pour mën a génn ci situation yooyu loolu moom mën nañu wax ni lépp lu UGPM di def